Lii kaw kandah la, kaw kandah bii njung kor deff cii mbuss, mbuss bii nak njang kor takk bahmu degerre, kaw kandah bii nak mom mungy jarrre jurom fuka ak jurom.